Omeya ogo omwenyo noga simana noonkondo molwaashoka omo hamu kala iinamwenyo ngaashi oohi, ndhoka hadhi gandja iipalutha kaantu, nuuna dha landithwa ohadhi vulu okweeta po iiniwe ya gwana mbyoka tayi kwathele aantu moku kandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo yomegumbo nodha simana noonkondo, molwashoka ohadhi vala omayi ngoka haga zi uuyuhwena, tawu falwa pehala lyontumba mpoka hawu tekulwa wu vule wu ninge oondjuhwa oonene, dhi vule okulandithwa, yo aantu ya vule okwiimonena mo iiniwe ya gwana.

Uuna omvula yaloka nawa, omeya ohaganingi ogendji e taga eta efundja na oha li etelele oohi, dhoka hadhi tupe iipalutha na ohatu vulu wo okudhi landitha opo tu imonene mo iiniwe yagwana , tse tuwape oku kandulapo omaupyakadhi gamwe moonkalamwenyo dhetu.

Ondjamba oyo yimwe yomiiyamakuti yomoshilongo shetu, noya simanekwa noonkondo molwaashoka kuyo ohaku zi onyama ndjoka hayi gandja iipalutha kaantu noshipa shawo ohashi longithwa okuninga iikafa mbyoka hayi zaliwa kaantu.

Miitopolwa oyindji moshilongo shetu, otamu adhika oondama ndhoka hadhi tulwa omeya noohi, dho tadhi tekulilwa mo opo dhi wape oku indjipala dho dhi vule okugandja iipalutha ya gwana kaantu, uuna dha landithwa ohadhi vulu wo oku eta po iiyemo ya gwana.

Omeya ogo omwenyo, noga simana noonkondo molwaashoka ohaga nuwa kaantu nokiinamwenyo, nohaga tekelwa wo piimeno. Kakele komawuwanawa, oge na wo omawuwinayi ngaashi; shampa ga ningi ogendji, ohaga eta efundja ndyoka hali hanagula po omalukalwa gaantu.

Embakumbaku olyo limwe lyomiiyenditho nolya simana noonkondo molwaashoka ohali tu kwathele mokuninga evi epu opo tu wape tu kune mo iimeno yetu mbyoka tayi tu etele iipalutha nuuna tweyi landitha ohatu vulu oku imonena mo iiniwe ya gwana.

Miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika oondama ndhoka hadhi tulwa omeya noohi ,dhotadhi tekulilwamo opo dhivule oku indjipala, dhiwape dhigandje iipalutha kaantu. Uuna dha landithwa ohadhi gandja iiniwe yagwana.

Embakumbaku olyo limwe lyomiiyenditho nolya simana noonkondo, molwashoka ohali tu kwathele okupulula momapya getu, ano tali ningi evi epu, opo tu wape okukuna mo iimeno yetu mbyoka tayi tu etele iipalutha.

Iingulu oyo yimwe yomiinamwenyo yomegumbo, noya simana noonkondo, molwashoka kuyo ohaku zi onyama ndjoka hayi gandja iipalutha kaantu, nohayi vulu wo okulandithwa, opo aantu yi imonene mo iiniwe ya gwandja, yo ya vule okukandula po omaupyakadhi ogendji moonkalamwenyo dhawo.

Iikunino oya simana noonkondo molwashoka, ohamu kunwa iimeno, ngaashi omboga, ndjono hayi vulu oku liwa omwiha nenge uulalelo kaanegumbo, nohayi vulu wo oku landithwa pomahala gamwe opo aantu yi imonenemo iiyemo yagwana.

Mongaashi ngeyi iimeno oyasimana noonkondo molwaashoka oshoka oha yi gandja omakwatho ogendji kaantu gaashi iilonga kwaamboka ta ye yi tonatele, niiniwe ngele yalandithwa osho woo iipalutha kaantu.

Oshini osho ehala lyili megumbo, moka hamu tsilwa iilya. Miilya ohamu zi uusila opo aantu yavule okulingekidha oshimbombo, shono hashi liwa kaantu, opo yakale ye na oonkondo dhokulonga iilonga yilwe.

Omiti odha simana noonkondo, molwashoka ohadhi gandja omakwatho ogendji. Ohaku zi iiti mbyoka hayi longithwa kaantu okudhika omalukalwa gawo, ohadhi gandja ombepo yokufudha kaantu, ohadhi gandja wo natango omuzile kaantu nosho wo kiinamwenyo.

Omiti odha simana noonkondo molwaashoka, ohadhi gandja ombepo yokufudha kaantu noshowo kiinamwenyo. Odhili omalukalwa giinamwenyo yilwe ngaashi uudhila, ko ohakuzi iikuni mbyoka hayi longithwa okutema omulilo uuna aantu taya longekidha iipalutha.

Omiti odha simana noonkondo molwaashoka ohadhi gandja ombepo nomuzile kaantu nokiinamwenyo. Ohaku zi woo natango iiti mbyoka hayi longithwa kaantu okudhika omalukalwa gawo noshowoo iikuni mbyoka hayi longithwa kaantu okutema omulilo , opo yawape yalongekidhe iipalutha yawo.

Omeya ogo omwenyo noga simana noonkondo, molwaashoka aantu ohaye ga longitha oku longekidha iipalutha yawo, okwiiyoga komalutu nokuyoga woo iizalomwa yawo. Ohaga tulwa wo piimeno opo yaapye po komutenya nokusa kenota.

Embakumbaku olo limwe lyomiiyenditho nolya simana noonkondo molwaashoka ohali tu kwathele okukutha po oomwiidhi piimeno yo yi wape yiime nawa opo yi vule oku tu pa iipalutha ya gwana, tse tuvule wo okuyi landitha opo twii monene mo iiniwe tayi vulu oku tu kwathela mokukandula po oompumbwe dhimwe.

Egulu osho shimwe shomiishitwa mbyoka yashitwa kuKalunga, na ohaku adhika omwedhi, oonyothi, etango ndjoka hali tu etele uuyelele, niikogo mbyoka hayi tu etele omvula ndjoka hayi loko omeya.

Omeya ogo omwenyo noga simana noonkondo molwaashoka ohaga nuwa kaantu nokiinamwenyo. Ka kele komauwanawa ogena wo omauwinayi oshoka ngele ga ningi ogendji ohaga yona gula po omalukalwa gaantu nogiinamwenyo.

Iimeno oya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho ogendji, ngaashi: iilonga kwaamboka tayeyi tonatele, iipalutha, nuuna ya landithwa ohayi vulu wo oku eta iiniwe ya gwana ndyoka tayi vulu okulongithwa okukandula po oopumbwe dhi ili nodhi ili.

Embakumbaku olyo limwe lyomiiyenditho, nolya simana noonkondo, molwashoka ohali tu kwathele mokukutha po oomwiidhi piimeno, yo yi vule okukoka, yi wape yi tu pe iipalutha, nuuna twe yi landitha, otatu vulu okwiimonena mo iiniwe yi li nawa.

Iimeno oyasimana noonkondo na oyi holike unene molwashoka ohayi gandja iilonga kwaamboka ta ye yi tonatele, iipalutha kaantu, noshowo iiniwe yagwana uuna ya landithwa opo aantu ya vule wo oku kandulapo oompumbwe dhimwe monkalamwenyo dhawo.

Omeya ogo omwenyo noga simana noonkondo molwashoka omo hamu kala iinamwenyo yi ili noyi ili. Moka mwa kwatelwa oohi dhoka hadhi tupe iipalutha, na uuna todhi landitha oha tu vulu oku imonena mo iiniwe ya gwana mbyoka tayi tu kwathele moku kandulapo oompumbwe dhetu dhilwe.

Ontangu odho dhimwe dhiinamwenyo yomomeya nodha simana noonkondo, molwashoka shampa omvula yaloko nawa ohaye dhi kwata etaye dhi kukutike opo ya vule oku dhi landitha yo yi imonene iiyemo yili nawa, mbyoka tayi ya kwathele mokukandulapo oompumbwe dhilwe.

Mongashingeyi aantu oya simaneka iikunino noonkondo molwashoka ohamu kunwa iimeno yi ili noyi ili ngaashi omatama ngoka haga vulu oku tulwa momweelelo. Ohaga vulu wo oku landithwa opo aantu yiimonene mo iiniwe yili nawa yo yeyi longithe oku kandulapo oompumbwe dhawo dhilwe.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo yomegumbo nodha simana noonkondo molwashoka ohadhi gandja iipalutha kaantu. Uuna dha landithwa ohamu vulu okuza iiniwe yagwana mbyoka tayi longithwa wo oku kandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili moonkalamwenyo dhetu.

Omeya ogo omwenyo noga simana noonkondo molwaashoka ohaga nuwa kaantu nokiinamwenyo. Kakele komauwanawa, oge na woo omauwinayi ngaashi ngele ga ningi ogendji ohaga eta efundja ndyoka hali hanagula po omalukalwa gaantu nogiinamwenyo.

Omeya ogo omwenyo nogasimana noonkondo molwashoka, ohaga tulwa mOondaama moka ha mu tulwa oohi, dhoka hadhi tekulilwamo dho dhi vule oku indjipala dhi vule okulandithwa opo aantu yi imonene mo iiyemo yagwana dho ohadhi gandja wo natango iipalutha kaantu.

Omeya ogo omwenyo, nohaga vulu okutulwa moondaama moka hamutulwa oohi dho tadhi tekulilwamo opo dhivule oku indjipala dho dhivule dhi itele aantu iiniwe yagwana, mbyoka taye yi longitha mokukandulapo oompumbwe dhawo.

Omeya ogo omwenyo, noga simana noonkondo molwashoka ohatu ga longitha okutekela iimeno, okuhugila iinamwenyo opo yaa se kenota, okuyoga omalutu getu, okulongekidha iipalutha, nosho wo okutula moondama moka hamu kala oohi ndhoka hadhi tu pe iipalutha.

Iikombo oyo yimwe yoominamwenyo , noya simana noonkondo mokwaashoka ohayi gandja onyama nomahini kaantu onga iipalutha. Naayihe mbika natango ohayi vulu wo oku landithwa opo aantu yi imonene mo iiyemo ya gwana.

Oohi odho dhimwe dho miinamwenyo yo momeya na odha simana noonkondo molwashoka oha dhi gandja iipalutha kaantu. Uuna dha landithwa oha dhi eta po iiniwe yagwana mbyoka tayi vulu oku longithwa moku kandulapo omaupyakadhi ogendji moonkalamwenyo dhetu.

Ombwa yomomeya oyo yimwe yo miinamwenyo yo momeya. Oya simanekwa kaantu , molwaashoka kuyo ohaku zi omagadhi ngoka haga longithwa oku panga omakutsi nosho woo oku keelela oombepo dha nyata. Oshipa shawo ohashi longithwa okuninga omapaya ngoka haga zalwa kaantu.

Mongashingeyi aantu oyasimaneka iikunino ,molwashoka omo hamu kunwa iimeno mbyoka hayi gandja iilonga kwa mboka taye yi tonatele ,na ohayi gandja wo iipalutha kaantu na una yalandithwa oha yi vulu okugandja iiyemo ya gwana mbyoka hayi kwathela aantu mo ku kandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili.

Iipundi niitaafula oya simana noonkondo molwaashoka ohayi vulu oku tulwa pehala lyontumba mpoka to vulu oku uhala nookuume nosho woo ookahewa koye tamu kundathana kombinga yiinima yoshigundjuka ne tamu pukululathana woo.

Omeya oga simana noonkondo molwaashoka, omo tamu adhika iinamwenyo ngaashi: oohi, ndhoka hadhi gandja iipalutha kaantu, nuuna dha landithwa ohadhi eta po iiniwe ya gwana, mbyoka hayi longithwa kaantu okukandula po omaupyakadhi ogendji monkalamwenyo dhawo.

Omeya ogo omwenyo noga simana noonkondo molwaashoka ogo haga nu wa kaantu nokiinamwenyo. Kakele komauwanawa, ogena woo omauwinayi ngaashi shampa ga ningi ogendji ohaga etelele efundja ndjoka hali hanagula po omalukalwa gaantu nosho woo giinamwenyo.

Iimeno oya simana noonkondo molwashoka ohayi gandja iipalutha ,osho wo iilonga kwamboka taye yi sile oshimpwiyu. Kakele kwambyoka ohayi vulu wo okulandutha opo aantu yi monenemo iiyemo ya gwana mbyoka taya vulu okuyilongitha okukandula po omaupyakadhi gi ili nog ili .

Ombuga oyo yimwe yomomahala ngoka omawanawa moshilongo shetu , na oha mu adhika owala iinamwenyo niimeno iishonashona, ehala ndika ohali tu etele iiniwe oyindji molwashoka, ohali hili aantu taya zi kiilongo yi ili noyi ili ye ye ya tale nkene tali monika.

Oomvula tadhi ya dho tadhi yi, lyo nehumokomeho osho ngaa tali ende tali ya. Monale aantu oya li haya longitha oolamba dhomahooli, opo ya vule okuminikila uuna ye li momilema, ashike ngashingeyi aantu otaya longitha omalusheno.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiinamwenyo yomegumbo na oyasimana molwashoka ohayi gandja iipalutha kaantu yo ohayi vala omayi ngoka haga vulu okulandithwa, opo aantu yi monenemo iiyemo yagwana opo yavule okufuta omeya nomalusheno.

Oomvula tadhi ya dho tadhi yi, lyo nehumokomeho osho nga tali ende tali ya. Monale aantu okwali haya longitha oolamba dhomahooli opo ya vule okuminikila uuna ye li momilema ashike ngaashingeyi aantu ohaya longitha omalusheno.

Iimeno oya simana noonkondo molwashoka ohayi gandja iipalutha kaantu, osho wo iilonga kwaamboka tayeyi sile oshimpwiyu. Uuna ya landithwa, ohayi e ta po iiniwe yagwana mbyoka hayi vulu okulongithwa mokukandula po omaupyakadhi galwe.

Ohi oyo yimwe yomiinamwenyo yomeya yi holike noonkondo molwaashoka oha yi gandja iipalutha kaantu nangele ya landithwa ohamu vulu okuza iiniwe ya gwana mbyoka tayi vulu oku kandula po oompumbwe dhi ili nodhi ili moonkalamwenyo dhetu.

Ehwiyu olyo limwe lyomiimamwenyo mbyoka hayi tuka ,naaluhe ohali monika uusiku. Aantu kayeli hole molwaashoka oyi itayela kutya shaa lyalili otali hunguna sha oshiwinayi.

Iimeno oya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja iilonga kwaamboka taye yi tonatele, iipalutha kaantu, nuuna ya landithwa ohamu zi iiniwe ya gwana mbyoka tayi vulu okukwathela aantu moku kandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili.

Omeya ogo omwenyo noga simana noonkondo molwaashoka ogo haga nuwa kaantu nokiinamwenyo nohaga tekelwa wo piimeno. Kakele komauwanawa omeya ogena wo omauwinayi ngaashi shampa ganingi ogendji ohaga eta efundja ndyoka hali dhipagapo iimeno oshowo iinamwenyo .

Etosha olo limwe lyo momahala omawanawa moshilongo shetu, nohamu adhika iiyamakuti yi ili noyi ili ngaashi: oongolo. Ohali tu etele iiniwe ili nawa mokunana aantu taya zi kiilongo yi ili noyi ili, yeye ya tale iiyamakuti mbyoka yili mo.

Omeya ogo omwenyo, noga simana noonkondo molwaashoka ohaga nuwa kaantu nokiinamwenyo. Ogo wo haga tekelwa piimeno opo yaa ha se kenota. Aantu ohaye ga longitha mokulongekidha iipalutha yawo, nosho wo okuyoga iizalomwa yawo.

Oongombe odho dhimwe dhomiinamwenyo yomegumbo nodha simana noonkondo molwaashoka ohadhi gandja iipalutha kaantu, nuuna dha landithwa ohadhi eta iiniwe ya gwana opo aantu ya wape okukandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili moonkalamwenyo dhawo.

Oomvula tadhi ya dho tadhi yi lyo nehumo komesho osho ngaa tali ende ta li ya. Ngele owa tala monale aantu oyali haya longitha oolamba dhomahooli opo ya vule oku minikila uuna yeli muuyelele, ashike mongashingeyi aantu oyena omalusheno.

Kakele komauwanawa, omeya ogena wo omauwinayi ogendji. Ngele ganingi ogendji ohaga eta efundja, ndjoka hali dhipaga aantu oshowo iinamwenyo . Ohali hanagulapo wo omalukalwa gaantu noshowoo giinamwenyo.

Oohi odho dhimwe dhomiinamwenyo yomomeya nodha simanekwa noonkondo, molwashoka ohadhi gandja iipalutha kaantu, nuuna dha landithwa, ohadhi eta po iiniwe ya gwana mbyoka tayi kwathele aantu mokukandula po oompumbwe dha yooloka moonkalamwenyo dhawo.

Omeya ogo omwenyo, noga simana noonkondo molwaashoka ogo haga nuwa kaantu nokiinamwenyo, noha ga tekelwa wo piimeno. Kakele komawuwanawa, oge na wo omawuwinayi ngaashi; shampa ga ningi ogendji, ohaga eta efundja ndyoka hali hanagula po omalukalwa gaantu nogiinamwenyo, noku dhipaga po iimeno.

Omeya ogo omwenyo noga simana noonkondo molwaashoka ohaga nuwa kaantu nokiinamwenyo nohaga tulwa wo piimeno opo yaase enota. Kakele komauwanawa oge na wo omauwinayi ngaashi shampa ga ningi ogendji otage etelele efundja ndoka tali hanagula po omalukalwa gaantu nogiinamwenyo nokudhipaga po wo iimeno.

Miitopolwa oyindji moshilongo shetu omuna oondama dhoka hadhi tulwa omeya noohi, dho tadhi tekulilwamo opo dhi vule okwiindjipala dho dhi landithwe dhi gandje iiyemo yagwana kaantu, opo ya vule okukandulapo omaupyakadhi monkalamwenyo dhawo.

Oho oyo yimwe yomiinamwenyo yomomeya noya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja iipalutha kaantu. Ohayi vulu wo oku landithwa opo aantu yi imonene mo iiniwe ya gwana, yo ya vule oku kandula po omaupyakadhi moonkalamwenyo dhawo.

Miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika oondama, ndhoka hadhi tulwa omeya, noohi, dho tadhi tekulilwa mo opo dhiwape dhi indjipale, dho dhivule okugandja iipalutha yagwana kaantu. Nuuna dha landithwa, ohadhi vulu wo oku gandja iiniwe yagwana, mbyoka hayi longithwa mokukandula po oompumwe dhilwe.

Iimeno oya simana noonkondo molwashoka ohayi gandja iilonga ku mboka taye yi tonatele na uuna ethimbo lyeteyo lya thika , ohayi vulu okugandja iipalutha kaantu niillikoloomwa ohayi vulu wo natango okulandithwa opo aantu yi imonene mo iiniwe ya gwana.

Monena aantu oyasimaneka iikunino, iikunino ohamu kunwa nduno omiti dhi ili nodhi ili, dhono hadhi tekelwa nomeya taga zi mominkanka nenge kokapomba etayi koko, dhivulithe oku ima iiyimati, shampa nduno yaadha okuteya aantu ohayeyi teya etaa landitha opo yavule okumona mo iiyemo yili nawa.

Omunkulofuta ehala ndono lili pooha nefuta ano ehala ndyono hali thikama unene oombautu noshowo oosikepa uuna tadhi eta oondongelwa moshilongo okuziilila kiilongo yi ili noyi ili.

Ombuga olo ehala limwe moshilongo shetu ndyono lina iimeno niinamwenyo ishonashona. Ombuga moshilongo shetu oyasimanekwa shaashi no ohayi nana aatalelipo taazi kiilongo yi ili noyi ili yeye yatale ombuga yetu.

Moshilongo shetu omu na iitekulwanamwenyo oyindji mono mwa kwatelwa noohi ndhoka hadhi vulu okulandithwa, opo dhi vule okutu etela iiyemo yi li nawa. Ohadhi vulu wo okuninga omweelelo gwaakwashigwana.

Oshikunino osho shimwe sho momahala ngono hatu vulu oku kuna iimeno tatu tulamo nduno oopayipi dhono dheeta omeya piimeno opo yaasepo komutenya yo yi vule okutu etela iipalutha kehulilo lyesiku.

Miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika oondama ndhono hadhi kala dhina oohi . Ohadhi yugwamo nduno kaakwashigwana opo ya vule oku mona iipalutha , yoyedhi landithe wo ya vule oku mona iiyemo iiwanawa.

Oondjuhwa odho dhimwe yomiinamwenyo yomegumbo nohadhi gandja iipalutha kaantu. Ohadhi vulu wo natango okuningilwa ehala lyawo lyi ili mono hadhi kala nokuvala omayi, opo ga vule okukalandithwa go ge ete po iiyemo yi li nawa.

Mongaashingeyi aantu oya simaneka iikunino noonkondo, molwaashono ohaya kunu mo iikwaamboga mbyono hayi vulu oku ya pa iipalutha, nohaya vulu woo natango okwiilanditha opo yi imonene mo iiyemo mbyoka tayi ya kwathele moku kandula po oopumbwe dhawo.

Omiti odha simanekwa unene kaantu nokiinamwenyo, molwashono oko haku zi iiti mbyono hatu longitha oku dhika omalukalwa getu, omiti odhili wo natango omalukalwa gwiinamwenyo ngaashi uudhila, dho komiti ohadhi vulu wo oku tupa iiyimati.

Mombuga ohamu adhika omiti omishona, ndhono hadhi gandja ombepo kaantu noshowo kiinamwenyo. Ohadhi gandja wo omuzike kiinamwenyo mbyoka hayi kala mombuga. Omiti natango odhili wo omalukalwa giinamwenyo yilwe, ngaashi uudhila.

Omeya ogo omwenyo. Omeya ohatu ga longitha okuhugila iinamwenyo. Omeya ohatu ga longitha okutekela iimeno. Omeya ohatu ga longitha okulongekidha iipalutha yetu. Omeya ohatu ga longitha wo okuyoga omalutu getu, opo tu kaleke po uundjolowele.

Mongashingeyi aantu oya simaneka iikunino noonkondo, molwashoka ohamu zi iipalutha ya gwana. Ohaya vulu okukutha mo iilikolomwa mbyono ta yeyi landitha, taya mono mo oshimaliwa shono haya vulu okushi ikwathitha nasho moompumbwe dha yooloka.

Oombwa dhomo meya oyo iinamwenyo mbyoka hayi adhika mefuta nokuyo ohatu mono ko omagadhi ngono haga kwathele okualudha omakutsi natango oga simanekwa kaawambo molwa shono oyi itayela kutya ohaga keelele oombepo dhanyata.

Iikombo oyo yimwe yo miitekulwa namwenyo yomegumbo nohayi vulu wo okutu etela iipalutha. Iikombo ohayi vulu wo oku landithwa, opo omuntu wu imonene mo iiyemo yili nawa ngoye vule wo oku kandula oompumbwe dhi ili nodhi ili monkalmwenyo yoye.

Miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika oondama dhono hadhi tulwa omeya, tamu tulwa oohi tadhi pewelwamo iikulya ano tadhi tekulwa opo dhivule oku indjipala dho dhishuwe dhigadje osheelelwa kaakwashigwana.

Mongashingeyi aantu oya simaneka iikunino noonkondo molwaashono, ohaya vulu oku kunamo iimeno ya yooloka mbyono haya kala taya tekele, uule wethimbo lyontumba yo yivule oku ima yilikolwe yishuwe yiyape iiyemo yili nawa ngele yeyi landitha.

Omeya ogo omwenyo, go oga simana. Oha getu kwathele oku longitha iinima oyindji. Omeya ohatu ga longitha okuteleka, omeya ohatu ga longitha okutekela iimeno. Omeya ohatu ga longitha wo okuhugila iinamwenyo, omeya ohatu ga longitha okuyoga iizalomwa yetu noshowo iiyaha yetu mbyoka hatu lile.

Konyala kehe egumbo lyoshiwambo pamuthigululwakalo. Olina oshigandhi shono hashi pungulwa iilya. Iilyaalyaaka nosho woo omakunde. Nelalakano opo yaakwatwe kuupuka nenge yaatukwe.

Oongombe odho dhimwe dho miinamwenyo yomegumbo nohadhi gandja natango iipalutha kaantu onyama yadho ohayi vulu oku landithwa opo omuntu iimonene mo iiyemo ye avule oku kandula po oompumbwe dhe, ohaku zi wo natango oshipa shono hashi vulu oku ningwa uukatha mbono hawu zalwa kaawambo.

Ondjamba oyo yimwe yomiiyamakuti moshilongo shetu noya simanekwa molwaashono ohaku zi onyama, ndjono hayi landithwa e tayi eta iiyemo yili nawa, yo ohayi vulu woo natango oku gandja iipalutha kaantu. Ohaku zi woo natango oshipa shono hashi vulu oku ningwa omapaya ngono haga zalwa kaantu.

Ombuga olyo limwe lyo momahala moshilongo shetu lyono lina iimeno oshowo iinamwenyo iishona shona. Ombuga ohayi twetele iiyemo mo kuzilila matalelipo mbono tazi kilongo yili no yili .

Omeya ogo omwenyo noga simana nookondo molwaashoka ohaga hugilwa iimuna, ohaga tekelwa piimeno kaayi se kenota, ohaga longithwa wo okulongekidha iipalutha yawo, oku yoga iikutu yawo nokwiiyoga wo komalutu.

Egulu olo limwe lyomiishitwa iiwanawa twapewa komwa. Ohaku adhika nduno iikogo mbyono hayi vulu oku tu etela omvula. Oha ku adhika etango , ndyono hali tu etele uuyelele. Oha ku adhika woo natango omwedhi noshowo oonyothi.

Omeya oga simana noonkondo go ogo omwenyo. Omeya ohatu ga longitha mokutekela iimeno opo yaahase Kenosha. Omeya ohatu ga longitha wo okukosha iikutu yetu. Omeya ohatu galongitha okuhugila iimuna. Ohatu ga longitha wo okulongekidha iikulya yetu.

Ondjamba oyo yimwe yomi yamakuti noya simana noonkondo molwashoka onyama yawo ohayi gandja oshi yelelwa kaantu noshipa shawo ohashi longithwa okuninga iikatha, omayinga gawo ohaga landithwa kaantu opo ya mone iiyemo.

Iingulu oyo yimwe yomiinamwenyo yomegumbo mbyono hayi tekulwa nohayi vulu nduno okudhipagwa, opo yi gandje iipalutha kaantu. Onyama yawo ohayi vulu wo natango okulandithwa, opo aanegumbo mbono yi imonene mo oshimaliwa shi li hwepo yo ya vule okushi longitha moompumbwe dhawo.

Omeya ogo omwenyo. Omeya ohatu ga longitha oku ikosha komalutu, ohatu ga longitha oku longekidha iipalutha yetu, ohatu ga longitha oku shugila iimuna, omeya ohatu ga longitha wo okutekela iimeno.

Miitopolwa yimwe moshilongo shetu omuna oondama ndhono hadhi tulwa omeya, mo mu vule wo oku tula oohi tadhi tekulwa nduno opo dhi vule oku indjipala, dho dhi shiwe dhi tupe iipalutha noshowo iiyemo uuna dha longithwa.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiinamweno yo megumbo noya simana noonkondo molwaashono, ohayi vala omayi ngono haga vulu oku landithwa, opo aantu yi imonene nemo iiyemo ya gwana noha yi gandja woo natango osheelelwa kaantu.

Miitopolwa yiili noyili moshilongo shetu ohamu adhika oondama dhoohi, dhono dhili dhatulwa po, oku tula oohi, dho shi vule okwiindjipala dho dhitu pe iipalutha yagwana.

Oondjuhwa odho dhimwe dho miinamwenyo yomegumbo dho odhili dhimwe dho miipalutha. Oondjuhwa ohadhi vala omayi ngono tatu vulu oku landitha opo omuntu wu vule oku iimonenamo iiyemo yili nawa.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo yomegumbo, nodhili wo natango onga iipalutha kaantu. Oondjuhwa ohadhi vulu oku landithwa etadhi tu etele iiyemo yili nawa, ohadhi vulu wo natango oku vala omayi ngono haga landithwa tagetu etele wo natango iiyemo.

Mongashingeyi aantu oyendji oyi ilongela uunamapya nuunimuna, mono moompito odhindji to adha aantu yamwe yi ilongela okutekula oondjuhwa. Ohaya landa nduno iikulya ta kala ta tekula uuyuhwena wo tawu ningi oondjuhwa oonene wu vule okulandithwa wu ete wo natango iiyemo yi li nawa.

Oohi oyo yimwe yomiinamwenyo yomomeya ndjoka hayi kala tayi pelwa mo iikulya nenge tutye tayi tekulwa opo yi vule okukalanditha yo yi tu etele wo iiyemo yili naw ma ohayi vulu wo okugandja oshiyelelwa kaakwashigwana .

Ombwa oyo yimwe yomiinamwenyo yo megumbo ndjono yi lilepo okutonatela egumbo, uuna aanegumbo yelimo nenge kaayemo megumbo. Ohayi gandja wo natango onyama ndjono yili wo onga oshipalutha kaantu.

Omiti odha simana noonkondo molwaashono ohadhi tupe ombepo, oha dhi tupe woo natango iiti mbyono hatu vulu oku dhikitha omalukalwa getu. Kakele kwaambyoka, ohatu vulu woo natango oku kutha ko iiti mbyono hatu dhike nayo omitse dhoondunda.

Ondjuhwa oyo yimwe yomiinamwenyo yomegumbo, yo oyili wo onga shimwe shomiipalutha. Ohayi telekelwa unene aayenda, nopoompito dhimwe, ohayi vulu wo oku longekidhilwa una omuntu tayi mela lyondjila onde.

Omiti odha simana unene kaantu nokiinamwenyo molwaashoka aantu ohaya kuthako iiti ndhoka hadhi longithwa okudhika omagumbo .Ohayedhi longitha wo okugondjamo uuna kuna omutenya. Dho odhili wo omalukalwa giinamwenyo yilwe ngaashi uudhila.

Ombuga oyo yimwe yomomahala gomoshilongo shetu nokonyala ohamu adhika iimeno niinamwenyo iishona. Ehala ndino ohali tu etele iiyemo molwaashoka ohatu mono aantu oyendji taya zi kiilongo yi ili noyi ili mboka ya hala oku talela po ehala ndika moshilongo shetu.

Konyala miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhikwa oondama dhomeya ngono haga longithwa oku hugilwa iimuna opo yaase kenota noshowo okutekela iimeno opo yaase komutenya.

Moshilongo shetu otu na mo efuta, ndyono tali adhika mOmbaye nosho wo moSwakopmund. Ohamu zi nduno oohi dhomaludhi gi ili nogi ili ndhono hadhi gandja iipalutha kaantu.

Ethimbo lyeteyo shampa lya thikana aantu ohaya tumbu nduno oombaali etaya yi momapya gawo opo ya kavule okutoola nokuteya iilya yawo mbyono ya kunine opo yavule okwiimonena mo iipalutha ya gwana.

Oondjuhwa oyo yimwe yomiipalutha yetu nohayi longekidhilwa unene aayenda. Moompito dhimwe ohayi vulu wo oku telekelwa aanegumbo una yu uka mela lyondjila onde.

Oondjuhwa oyo yimwe yomiinamwenyo yomegumbo nohayi gandja iipalutha kaantu. Nomoompito odhindji ohayi dhipagelwa aayenda. Kondjuhwa ohaku zi wo omalwenya ngono haga longithwa kaalumentu oku tula kiikuti yawo uuna taya ningi uutati.